Meeshaalee manaa jechuun meeshaa gosa garaa garaa bakkeedhaa yookaan bakka biraatti bitanii mana tokko keessatti, bakka tokkotti walitti fidanii tajaajila adda addaaf kan oolu, kan itti fayyadamanidha.

Uumamaa fi Naannoo Uumama jechuun wanta dachee kana irratti buufatee wanta gosa gara garaatiin mul'atu dha. Naannoo jechuun immoo uumama sana irratti naannoo ta'ee kan hundaa'e beekamu dha.

Maashinoota jechuun meeshaalee garaagaraa ta'anii wanta barbaanne tokko waan hojjatachuu barbaanne kan ittiin hojjatanudha. Maashinoonni wantoota garaagaraaf nu fayyadu. Fakkeenyaaf maashiniin diizaayinii barbaanneen waan barbaanne tokko hojjatachuuf kan nu gargaarudha.

Bineensota manaa fi alaa Bineensota manaa jechuun kanneen dhala namaatti madaqanii nama faana jiraatani dha. Bineensota alaa jechuun immoo kanneen namatti hin madaqnee fi bosona yookaan immoo dhala namaa irraa adda of fageessanii kan jiraatani dha.

Oggattoota bebbeekamo, oggantoota bebbeekamo jechuun bulchitoota biyya yoo ta'aan, namoota hubannoo fi beekumsa ga'aa qaban, namoota muxannoo addaa qaban yoo ta'u, oggantoonni bebbeekamoon bulchitootaa fi hanga'oota bebbeekamoodha.

Maashinoota Maashinoota jechuun kan isaan nu gargaaran waanta nuti yeroo dheeraa yookaan humna keenyaan Sa'aatii dheeraa hojjennu yeroo gabaabaatti nuuf deebisuudhaaf fi jabina yookaan ku'aaliitiidhaan waanta sana kan itti gargaaramnuuf nu gargaara.

Geejiba jechuun bakka tokkoo bakka tokkotti kan nama geessu turizimii jechuun daawwannaaf kan oolu immiigireeshinii jechuun immoo walitti dhufeenya biyyoota garaagaraa lameen gidduutti uumamaniif kan gargaarudha.

Mana jechuun manawwan ijarraman ta'ee mana tajaajila hawaasaaf oolanidha. Fakkeenyaaf mana barumsaa, biiroowwan adda addaa fi bulchiinsota garagaraati. Mana jireenya jechuun immoo kan dhalli namaa naaf ta'a jedhee filatee keessa jiraatudha.

Bineensota manaa jechuun kan dhala namaa tti madaqanii nama waliin jiraachuu danda'ani dha. fi Bineensota alaa jechuun immoo kan namatti hin madaqnee fi bakkee jiraatani dha.

Uumamuma jechuun wanta dachee kana irratti uumamee kan argamu yoo ta'u, naannoon immoo uumama sanarratti hundaa'ee itti waamama maqaa yookiin itti waamama maqibsiin kan kennameefidha.

Hojii jechuun wanta dhalli namaa jireenya isaa keessatti guyyaa guyyaatiin hojjatee jireenya isaa fooyyeffatu hojii jennee waamuu dandeenya. Hojiin gosoota adda addaatu Jira. Dhalli namaa guyyaarraa gara guyyaatti jireenya isaa fooyyeffachuuf hojii garaagaraa hojjata.

Siyaasa Siyaasa jechuun adeemsa yaadaan wal dhabuu namootaa yookiin immoo malaammaltummaawwan adda addaa tiin kan uumamu yoo ta'u, siyaasni sirna yaadaan wal dhabdee namootaatiin uumama.

Geejjiba jechuun kan tajaajila hawaasni irraa tajaajilamu yoo ta'u, konkolaataawwanis akkuma kana namoonni adeemsa dheeraa yookaan immoo imala daandii dheeraa kan ittiin imaluun tajaajilamanidha.

Barumsa Barumsa jechuun madda beekumsaa fi hundee qaroominaa kan ta'e, dhalli namaa baratee jijjiirama guddaa kan inni fidu, barumsaani. Barumsa jechuun gaafa hubannoo dhala namaaf kennuun jijjiirudha.

Hojii; hojii jechuun wanta hojjatanii jiruuf jireenya ofii itti jijjiirraaniifi dhalli namaa kamiyyuu hojjachuu kan qabu jireenya boruusaa itti kan jijjiirudha.

Arkiteekcharii fi ijaarsa Arkiteekcharii jechuun waanta suuraan kaasnee mul'isnu, kan nu gargaaru yoo ta'u, ijaarsa jechuun immoo kanneen akka mana, dallaa fi waantota garaagaraa ijaaruun agarsiifamudha.

Dhugaatiiwwan jechuun wantoota dhuguudhaaf barbaannu bakka itti argannuu fi dhugaatii gosa garaa garaa sana bakka sanaa argannudha. Fakkeenyaaf kanneen akka bishaanii, miriindaa, kookaa, biiraa warreen kana fakkaatan.

Arkiteekcharii jechuun boca yookiin bifa fakkiidhaan kan agarsiisamudha. Ijaarsa jechuun immoo gosa manaa yookiin immoo dallaa warreen akkasiitiin kan mul'ifnudha.

Alaabaa fi Asxaa Alaabaa jechuun mallattoo yookaan eenyummaa biyyi tokko ittiin beekamtu kan agarsiisu dha. Asxaa jechuun immoo mallattoo yookaan jaarmiyaa dhaabbanni tokko ittiin beekamu kan agarsiisu ta'a.

Ogummaa jechuun wanta yeroo baay'ee yaalii hedduudhaa fi uumamaan kan qabnu yoo ta'u , aadaa jechuun immoo kan hawaasni naannoo tokkoo ittiin beekamuu fi kan kabaju sirna yookaan duudhaa ittiin bulmaata naannoo tokkooti.

Hawaasaa fi maatii Hawaasa jechuun maatii irraa kan hundaa'e yoo ta'u, uummanni naannoo tokkotti kan waliin jiraatu wal kabajuu fi aadaa, duudhaa tokkoon kan waliin jiraatu sirna wal gargaarsaa irratti illee baayyee kan wal gargaaru yoo ta'u, maatii jechuun immoo haadha, abbaa, obboleessa irraa dhalatanidha.

Oduu Oduu jechuun adeemsa dhalli namaa ta'e kamiyyuu waliin hasawuu yookaan waliin taphachuudhaan ergaalee garaagaraa fi seenaa walitti himee baruu fi wal barsiisuu karaa ittiin taphatanii waliin haasa'anidha.

Geejjiba jechuun bakka tokkoo biraatti imaluudhaan kan dhala namaa tajaajilu. Turizimii jechuun immoo daawwannaa yookiin bakka bashannanaa. Immigireeshinii jechuun immoo walitti dhufeenya yookaan wal qunnamtiidhaaf kan tajaajiludha.

Geejjibaa fi konkolaataawwan Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun tajaajila hawaasa kan tajaajiluu fi wantoota gara garaa uummanni bakka tokkoo tii bakka biraa tti kan ittiin deemee hojii isaa hojjetatu dha.

Geejjibaa fi Konkolaataawwan Geejjibaa fi konkolaataawwan hojii isaan hojjetan walitti hidhata qaba. Hojii isaanii kan itti fayyadamnu bakka tokkootii bakka biraatti ittiin imaluuf kan nu gargaaran geejjibaa fi konkolaataawwan jedhamu

Asxaa jechuun mallattoo yookaan dhaabbanni tokko kan itti maqaan dhaabbata sanaa ittiin beekamu yookaan beekamtii dhaabbatni sun ittiin ibsatu ta'uu danda'a

Qonna Qonna jechuun adeemsa oomishaa fi oomishtummaa itti gaggeeffamu ta'ee kan lafa qotanii midhaan nyaataa gosa garaagaraa itti oomishanii irraa argatan yoo ta'u, jirruu dhala namaa keessatti baayyee barbaachisaadha.

Ofuu: Oduu jechuun karaa namoonni haasa'aa haasa'anii seenaa gara garaa yookiinngorsa gara garaa waliif kennan yoo ta’u, oduun walumaa gala walquunnamtii namoonni ittiin wal quunnamanidha.

Giddugala bashannanaa Giddugala bashannanaa jechuun bakka itti sammuu keenya bohaarfannuu fi bakka ofii keenyaa itti bashannannu ta'ee, fakkeenyaaf kanneen akka Turiizimii, wantoota gara garaa itti daawwannee, itti bohaarree gallu dha.

Hawaasa jechuun namoota iddoo tokkotti kan waliin jiraatuu fi sirna wal gargaarsaa fi daboo jigiidhaan kan wal gargaaree waliin jiraatudha. Maatii jechuun immoo kan dhalatanii yookiin manatti guddatan maatii jennaan

Biqiltoota jechuun kan dachee kana irratti ashaaraa magariisaa kan mul'isan, oksijinii kan nuu kennanii fi rooba gahaa kan nuu harkisanidha. Biqiltoota jechuun walumaa gala faayidaa qabeessa kan ta'anidha.

Muuziqaa jechuun gosa aartii keessaa tokko ta'ee kan ergaa dabarsuu fi kan nama bashannansiisu yookiin immoo kan dhaggeeffatamee nama bohaarsudha.

Barumsa jechuun dhalli nama kamiyyuu barachuu kan danda'udha. kanaaf barumsa jechuun doofummaafi wallalumma balleesse ogummaa fi hubanna dhala namaatif kan kennudha.

Daldalaa fi gabaa. Daldala jechuun adeemsa bittaa fi gurgurtaan itti gaggeeffamudha. Gabaa jechuun immoo bakkaa namoonni yeroo baay'ee bakka dhaabbataa tokko dhaqanii waan barbaadan bitanii irraa fayyadamanidha. Walumaa gala daldalliif gabaan walitti hidhata qaba.

Haawaasaa fi maatii Hawaasa jechuun maatii irraa hundaa'e yoo ta'u, uummanni yookaan hawaasa naannoo tokkoo kan waliin jiraatan, seera, duudhaa, aadaa tokko kabajanii afaan tokko dubbachaa waliin jiraatan yoo ta'u, maatii jechuun immoo haadha, abbaa obboleessa kan waliin dhalatanii walirraa jiraatanidha.

Jii'oogiraafii jechuun wantoota qorannoo garaagaraa kanneen akka lafaa, biqilootaa, fi warreen kana fakkaatan irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u seenaa jechuun immoo wanta darbe tokko ragaa qabatamaadhaan kan lafa kaa'udha